man cal dano ma giti ka kwang mukene gubedo abeda ki itenge ite kama kigwokko iye tibo cal got ti i ngette pii orumo kenyo ki got

Enini cal yeya keken ma kiketogi i pii giti iye labongi dano winyo en aye ti tuk ki iye ki yeyane tye gin acel aryo adek angwen abic abicel abiro aboro abongwen giti kengi labongi ngatomo iye

Man eni-ni cal bye bye mucung matye ka kene bye madit ki bye matitidi giti kacel eo gupokkeo manok

Man cal raa adek ma gucung i dyer lyek ka ma pii pii tye iye aryo gucung i te yat acel ocung ka kare kene giti neno neno